Salima gbibu shee n boŋo salima maa gbibu shee katapila nyɛla ŋun bɛ salima maa gbibu shee salima maa gbibu shee niraba nyɛla bin galisi salima maa gbibu shee pam ka paipu nim nyɛ din loɣaloɣa koma ni salima maa gbibu shee shab tila tanti ka ʒi di gbuni do so yɛla liiga sabinli ka so yɛ liiga piɛlli katapila maa nyɛla zaɣ yɛlo

loori siteeshin m-bɔŋɔ loori siteeshin maa nyɛla din galisi pam loorinima nyɛla ban galisi pam m-be loori siteeshin maa puuni loorinima maa nyɛla zaɣ' piɛlapiɛla niriba nyɛla ban be loori siteeshinnima maa ni yili karakara nyɛla din mirimiri loori siteeshin maa ni shɛba yɛla liiga sabila ka shɛba ye liiga piɛla

Sambani n bɔŋɔ sambani maa puuni paɣi yɛla ŋun zi siliba chɛna siliba maa puuni nrashi nim yɛla dimbɛ di puuni ka gbanbili yɛ din tam o nuu ni ka brashi nim yɛ din bɛ gbanbili maa puuni laɣiri n bɛ paɣi maa nuuni maa paɣi maa pilila zipiligu ka zi bini maa o zuɣu ni.

Kom puuni n boŋo kom maa puuni shiipi nim nyɛla ban bɛ kom puuni shiipi nim nyɛla balibu balibu shiipi nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi kom maa kpaŋa tihi nyɛla din pɛ n gili kom maa kpaŋa ka yili karili nyɛ din ʒɛ tihi maa nyaanga

duu puuni m-bɔŋɔ duu maa puuni teebuli nyɛla din zaya ka nuu nyɛ din gbubi fooni peepanima nyɛla din pa m-pa teebuli maa zuɣu ka labitɔpu nyɛ din pa teebuli maa zuɣu pɛni nyɛ din pa teebuli maa zuɣu ka kaakuleeta nyɛ din pa teebuli maa zuɣu kɔpu nyɛla din tam teebuli maa zuɣu ka nuu maa gbubi fooni